Abaana bayirigirizibwa okuluka, okuluka kuno nga babiggya mu wuzi era nga ba ssomero, ba pulayimale, bambadde ebiteeteeyi ebya langi eya bbululu kw'ogatta n'akatogi akeeru era ng'abalenzi bambadde amasweta kw'ogatta n'empale eringa enzirugaalirivu.

Abaana bali mu kibiina kyabwe era nga basanyufu ddala kubanga abasinga bonna basanyufu era nga bawanise emikono kuliko abatudde ku ntebe zaabwe era nga n'ebitabo bibikkule bava kusoma. Ekibiina kyabwe kino kya makooko agakubiddwa emabbali n'emabbali okugezaako okkola ekibiina.

Kino kiwonvu era nga kikola ennyanja. Emabbali n'emabbali waliyo emiti era n'enjazi ez'enjawulo. Zino ziyambako okusengejja amazzi gano gabeere nga gatukula nga tegannakola tegannayingira mu mazzi ga nnyanja.